Harkar shayarwa yana da amfani sosai musamman ga iyaye mata. Bi ma’ana ita uwar kenan da kuma ɗan na ta abinda ta haifa kenan. To in ana cikin shayarwan nan ana bukatar a samu taimako da agaji daga ‘yan uwa da mutane waɗanda suke wannan al’ummar. Shayarwa na da amfani matuƙa matuƙa sosai ga wannan don cuttutuka ne da suke tattare da yaron nan, kuma ban da haka akwai kuma amfani ga wannan ɗan sabida akwai wasu irin amfanuwa da yake taimaka musu wurin gina jiki, wurin inganta kwakwalwar na su. Da kuma ita kuma uwar da ɗan nata suna samun wani irin danko na soyayya sabida ana ƙoƙarin shayar da yaron shayarwa yana da amfani sosai da sosai. Saboda hakane yasa za ka ga akwai waɗansu da za ka ga sun ware kansu, amfanin su shine su taimaka wa waɗannan matan su bas u abinda suke bukata na daga ilmantar wa na daga amfanuwa da yadda za su kasance a yayin da suke shayarwa sabida wannan shayarwa yana da amfani ga al’umma da kuma yaran nan da ake haifowa ga ‘ya’yan su da ita kuma ita uwar

Ciwon zazzaɓi kenan. Ciwon zazzaɓi yana faruwa ga ɗan Adam a yayin da ɗan Adam ke jin zazzaɓin nan, za ka ga yanayin jikinsa yakan canzawa. Za ka ga yana samun ciwon kai, yana fama da rashin cin abinci, ka ga jiki na zafi, ka ga mutum zai ji gaba ɗaya baya jin daɗin komai. Har ɗanɗanon bakinsa ma ya ji bai jin daɗinsa sam sam sam. To wannan shi ne ake fama da zazzaɓi. Za ka ga mutum zai ke jin gajiya sosai zai ke jin sanyi sosai da sosai, za ka ga jikinsa duk har rawa za ka ga yanayi, wani lokacin saboda sanyi to wannan shine zazzaɓi. Wani lokacin yana iya zuwa da mura. Mura shine mutum ya ga hancin sa ya toshe da majina, ko ka ga yana tari, ko kaga mutum ya samu ciwon kai ka ga mutum bai samun bacci isasshen yanda yakamata da sauransu. Haka yake faruwa. Haka yake faruwa ga wasu mutane za ka ga yana farawa daga kwana biyu uku har izuwa sama in ba a nema magani ba. Amman in aka nema magani ana samun sauki sosai da sosai kuma abunnan ya shahara sosai da sosai a mutane. Yana faruwa sosai da sosai ana samun wannan akasin.

To, wannan alamar da kake gani hani ne ga mai mota. Ana gaya ma mai mota cewa, lallai-lallai fa wannan wurin da yake ana iya samun ambaliya ko kuma akwai ambaliya. To in ka samu ambaliya ko kuma akwai ambaliya, ba gara mutum ya juya ya samu wata hanyar ba? To a nan, abin da ke ƙoƙarin gaya ma shi mai tuƙi kenan. Ana gaya ma shi mai tuƙin cewa, ya je ya nemi wata hanyar saboda wannan hanyar akwai ambaliya; kuma in mutum ya shiga da motar, ka ga nutsewa zai yi a ciki, in ya nutse waɗanda suke cikin motar ya za a yi su fito? Wannna ma wani tashin hankali ne, shi ne za a ga in ba yi sa’a ba, ana iya samun salwantar rayuka wanda ba a fata haka ya faru. Saboda haka, indai mutum yana tuƙi ya ga wannan alamar, to lallai-lallai in ya ƙara gaba yana cikin tashin haɗari, kuma mene ne haɗarin? Ambaliya ne tunda wannan alamar da kake gani alama ne na ruwa, kuma alama ne da ke nuna cewa in mota ta fa ta je wurin nan, za a a iya nutsewa a ciki. In mota ta nutse ba a son haka saboda haka, in mutum ya ga wannan abun sai ya ɗauki gyara imma ya canza hanya ko kuma ya juya. Amma dai in mutum ya ƙara gaba kuma gaskiya akwai matsala sosai da sosai. Shi ne abin da alamar nan ke ƙoƙarin faɗakarwa kenan. Shi ɗin faɗakarwa ne ko kuma hani ne ake ƙoƙarin nuna wa mutum a yayin da yake tuƙi.

Yayin da mace ke shayarwa, duk abin da ɗan nata ke buƙata yana nan a jikin wannan nonon da yake sha. Na daga amfanuwa na lafiya da sauransu, shi yasa yake da amfani. Ita wannan macen mai shayarwa ya zamanto cewa ta lura da abin da take ci. Kuma yana da kyau ya zamanto cewa akwai nau’i na abinci da ya kamata a ce tana ci. Irin abincin nan ya shafi a ce irin su nama haka, irin su naman shanu haka, da su ƙwai da irin nau’in su alayyahu da su dankali haka, da madara da su dabino da duk wani abincin da ya shafi nau’in gyaɗa haka, da sauran su wake, waken soya da sauransu. Saboda wannan abincin suna taimakawa sosai wajen ita mahaifiyar ta samu ta maida jikin nata. Kuma shi wannan ɗan nata jariri da take shayar da shi, zai sami amfanuwa daban-daban. Haka ya kuma taimaka masa wurin nauyin nashi haka. Shi ya sa yake da kyau in dai mace na shayarwa, ya zamanto cewa ta lura da abin da take ci ba wai komai ta samu ta ci ba, a’a ya zamanto cewa duk abin da take ci ya zamana yana amfani a jikinta, saboda shi wannan ɗan nata daga nono yake amfanuwa.

To idan mutum ya samu ƙonewa haka mene ne zai fara yi kafin a kai ga kiran likita. Ba wai idan mutum ya ƙone ko ya yanke haka sai ya zauna yana jiran likita a’a akwai abubuwan da ya kamata ya yi saboda ya ɗan daƙile wannan abun haka a ɗan samu sauƙi kafin likita ya zo, ko kuma ma’aikatan lafiya su zo. Na farko idan ƙonewa ne, abun da mutum zai yi wurin da ya ƙone sai ya ɗan samu ruwan sanyi haka sai a zuba a wurin a ɗan ɗaure wurin. Idan aka ɗaure dai dai wurin da mutum ya ƙone, sai a samu bandeji mai kyau, idan aka samu wanna sai a ɗaure wannan wurin da aka ƙone. Bayan an yi haka sai shi wannan mutumin ya samu ya sha ruwa ishashshe, idan ya sha ruwa to zai iya samun ƙwaya haka magani wanda zai kasha zafin da yake ji ya sha. Idan aka yi hakan to za a iya kiran likita, in ya so idan likita ya zo sai ya ɗaura daga nan. Idan kuma aka samu jin ciwo haka kana yankewa haka, wanda ke zubowa haka. Abun da za a fara yi shi ne a wanke gurin ciwon da ruwa, idan aka wanke wurin ciwon da ruwa, sai a zo a mammatse wurin ciwon. Idan aka matsae wurin ciwon haka, sai a ɗan samu wani abu haka, kamar irin dangin su turare haka dai, a dai kashe cututtukan dake gurin ciwon. Idan aka kasha cututtukan dake wurin ciwon, sai a iya samun bandeji mai kyau haka a ɗaure wurin. Idan aka ɗaure wurin, to in kamar misali a ce ciwon ya tsananta sosai, ko kuma ya wuce yanda ake tunani, sai a samu likita ko a kira likita.

Akwai ciwon kai kala-kala da ake fama da su. Farko akwai na gajiya, shi zaka ga mutum zai ta fama da ciwon kai ne a zagayen kansa, tun daga goshinsa har ya zuwa ƙeyansa. Za ka ga zai ta ciwo ya yi ta sarawa. Shi wannan ciwon kan na gajiya ne. Akwai kuma kalan ciwon kan da za ka ga mutum zai ji kawai ɓari ɗaya ne zai ta ciwo ya yi ta sarawa, shi ma wani nai’i ne na ciwon kai. Akwai kuma na ƙeya, mutum zai ji ciwon a ta bayan kansa ne zai ta jin sarawa, wannan kuma na hawan jini ne yawanci ake fama da shi. Akwai kuma ciwon kan da zaka ga shi ta gefen ido mutum zai ta jin shi, ya yi ta jin shi ko a ta saman idonshi, shi ma wani nau’i ne na ciwon kai. Akwai kuma wanda wani ta gefen idonsa zuwa ƙasan hancinsa haka, a ta nan zai ji ciwon kan, tun daga kansa haka har ya zuwa ido, hakan nan zai ta jin ciwon kai. Akwai kuma wanda zaka ji shi ya bazu ne a kan wurare daba-daban, a nan ne zai ta jin ciwon kan. To kowane daga cikinsu suna da matsayinsu a likitance.

Wannan hoton mutum ne wanda yake fama da ciwon ƙwaƙwalwa. Ciwon ƙwaƙwalwa ya shahara a mutane da yawa. Za ka ga wasu suna yawo da shi ba ma su sani ba. Za ka ga wani daga cikin tunane-tunane haka, sai ya shiga damuwa. Haka wasu kuma suna gadon shi. Ciwon ƙwaƙwalwa kam akwai su daban-daban kala-kala. Shi dai a wannan mutumi a hoton nan daga ganin shi ka san yana cikin damuwa. To yawanci abin dake kawo ciwon ƙwaƙwalwa, wasu mutanen za ka ga cewa damuwa ne ya masu yawa, sai mutum ya shiga halin tunani daga nan sai ka ga yana samun matsala gurin bacci. To shi ne za ka ga mutum ya nemi bacci ya yi, ya yi baccin ya ƙi zuwa. To da zarar mutum ya zo bai samun bacci, to za ka ga yanayin yadda yake gudanar da al’amuransa na yau da gobe ya ɗan canza. Za ka ga mutum yana ɗan zuzzuƙewa daga cikin mutane, bai son shiga cikin mutane, ko kuma duk wani abu da yake burge shi, ka ga duk bai burge shi. Kamar dai mutum ka ga komai na duniya ma ta ishe shi. Hasali ma, wasu za ka ga suna ma tunanin ma kashe kansu da kansu, su ɗauki rayukansu. To ciwon ƙwaƙwalwa kenan. Yana dai zuwa a nau’i kala-kala. To yawanci idan aka samu wannan abin, in aka nemi likitoci haka ana samun sauƙi.

to maganin gargajiya maganin gargajiya shine wanda malam bahaushe yafi sani da amfani da ganye da kuma duk wani abu dai wanda Allah ya samar dashi a ban kasa sabida samun lafiya shin da akwai fadin da ake cewa duk wani cuta kafin Allah ya saukar dashi akwai maganin sa to wannan fadin ne zaka ga akwai wa danda suka shahara gurin hada ganye daban daban na daga ganyen bishiyoyi sassake na bishiyoyi da sauran su idan aka dan dafa ko aka sa a ruwa mutun yasha sai kaga ya samu sauki shi akece cema maganin gargajiya to shi kuma yana zuwa a nau’i daban daban kuma ya tai makawa a cututtuka daban daban zaka cewan idan kace mutun yana da ciwon suga iya hada wannan da wancan zai iyya samun sauki akwai wadan da sun dade suna amfani dashi kuma suna samun lafiya daga gareshi kuma hasali ma iyyayen mu ma da kakan ninmu ma abaya ma sanda ma ba’asan da maganin irrin magunan na da ake amfani dasu na zamani dashi suke amfani kuma lokacin bama suda asibiti kuma inka duba ma sai kaga cewan susunfimu ma lafiya ma sunfi mu lafiya kuma sunfi mu dadewa ma

Ciwon ƙanjamau, ciwon ƙanjamau cutane wanda ya daɗe ana fama da shi. Shi cuta ne wanda iɗan ya shiga jikin mutum yana yaƙan ƙwayoyin da suke guɗana a jinin mutum da suke taimakawa wurin tare cututtuka daban daban. Saboda yadda jikin ɗan adam yake, a jinin mutum akwai waɗansu ƙwayoyi haka da su amfanin su idan aka samu wani ciwo ya shiga jikin mutum to su suke tare shi su yaƙe shi a jikin mutum. To shi kuma ciwon ƙanjamau da zarar mutum ya samu wannan ciwon to yaƙi yake yi da waɗannan sinadaran to shine za ka ga gaba ɗaya jikin mutum baya iya yaƙan wani irin cutar da zai zo masa. Kuma ana ɗaukan wannan cutan ta hanyar saduwa, saduwan da ba ayi amfani da roba haka ko kuma abin da zai hana tabuwar al'auran namiji da na mace ana iya samun shi ta nan ko kuma in ace wanda yake da cutar ƙanjamau yayi amfani da reza ko kuma wani abu haka in ya ajiye ko a ce ya yanke da rezan to in ya yanke da shi wani ya yi amfani da rezan kuma ya je ya yanke to yana iya samun wannan ciwon. Wasu suna iya samun shi ta allura alluran nan da ake ma mutane da sauran su.

wannan irin mutane ne da ake ce ma mata-maza haka zaka ga kaman mace kaman namiji inda matar tana da siffofin mata kuma tana da wasu irin siffofi na maza tana baina-baina ne ana samun wannan akwai wanda ake haifan su haka akwai wanda ake haifan su haka sabida su yawanci zaka ga a hakan suke zuwa su zaka ga hala suna iya zuwa da al’aurar namiji kuma ka ga suna da nonuwa suna da gashi na mace da sauran su a sama zaka gan su kaman mace amman kuma suna da wasu siffofi irin na maza haka to kuma wannan ɗin ana samu sun shahara ana samun su kam ko ka ga mace ce ta iya fitar da gemu kamar yadda namiji zai fitar da gemu sai daga cikin ta akwai wasu irin akwai waɗan su irin su sinadarai da sun a namiji ne to akwai kuma wanda na yakin ɗanta na mata ne to in kuma aka samu irin wannan abun an ɗan samu gwamewa ne tsakanin waɗannan sinadaran na namijin dana macen to shi ne zaka ga ta dawo mata-maza haka tana nan baina-baina tsakiya baza a iya cewa namiji bane baki ɗaya kuma ba za a iya cewa mace ce ba baki ɗaya haka suke haka suke ana samun haka sosai da sosai

To wannan hotan da muke gani hoto ne wanda yake ƙoƙarin nuna mana yanayin karaya da ake iya samu a ƙashi, nan an kawo aƙala karaya da ake iya samu a ƙashi guda goma ne daga ɓangaren hagu. A wannan hotan akwai wani a ƙashin da za a nuna wannan ƙashin da muke gani shi bai da damuwa shi ne ƙashi a yadda yake a lafiyarsa kenan to daga ɗayan ɓangaren waɗannan da aka kawo hotunansu yanayin karayen ne daban-daban da ake iya samu. To, ni yanzun zan bi su ɗaya bayan ɗaya na maka bayanin yanda suke na farko ɗin nan da ake gani a hotan guda goma ne aka kawo na farkon shi an samu karaye ne amma karayar ta zo ma har ta wuce faɗin ƙashin ne, ƙashin ya karye amma kuma karayan ta zo ta wuce faɗin ƙashin ne, shi ne karaya na farkon nan kenan. Karaya na biyu kuma da muke gani a wannan hotan shi kuma ƙashin ya karye ne daga ciki amma bai kai ga taɓa fatar ba, fatar za ka ga fatar lafiya lau bai yi komai ba, amma kashin ne daga ciki ya karye shi ne kalan na biyun nan kenan. To, na uku kuma an samu karayar ƙashin ya karye, bayan ƙashin ya karye sai guntun ƙashin ya rarrabe shi ne za ka ga jajjajan nan a hotan, za ka ga ai guntun ƙashi ake nuna maka irin yanda ya rarrabe haka sai kuma na huɗu shi ne a samu karaya za ka ga an samu karaya amma karayar ta mike ne a ƙashin, ƙashi ne ya karye amma a miƙe haka shi ne kalan wannan karayan kenan na huɗun nan kenan. To, na biyar ɗin nan shi kuma karaya ne da ake samu amma a ƙashin fa amma a tagefen ƙashin ne ake samun karayar shi ne kalan na biyar ɗin nan kenan, na shida kuma kalan karaya ne amma shi kuma bayan ƙashin ya karye sai ya rarrabe kaman gida biyu zuwa uku haka shi ne kalan karayar nan kenan sai kuma na bakawai. Na bakwai kuma shi kalan karaya ne amma za ka ga a ƙashin ne amma za ka ga shi ta gefe ne za ka ga shi ya ɗan zagaya haka bai tafi a miƙe ba shi sai dai ya taɓa sai dai ya ratsa za ka ga shi ya ratsa ne haka to shi ne kalan karayan nan da ake samu. Sai na takwas, na takwas ya so yai kama da na biyun can da muka faɗi da muka ce ƙashi ya karye amma kuma fata na nan lafiya lau amma banbancin shi wannan da na biyun can da muka faɗi ƙashin in ya karye yana zama lafiya yana za ka ga ƙashin ya karye amma kuma fatar bai samu damuwa ba, shi ne kalan wananan kenan shi kalan na takwas kenan ƙashin ya karye daga ciki amma kuma fatan bai yi komai ba bai fito ba sai ƙashin bai bayyana ba, sai kuma na tara kusa da na ƙarshe kusa da na ƙarshe kalan karayan nan shi ba karaya ba ne gabaɗaya ba eh ƙashin bai karye ba gabaɗaya amma za ka ga ya lankwashe ya tom sai kuma na ƙarshen nan na ƙarshe kuma za ka ga ƙashin ya abun nan ya kama da na biyar ɗin can shi ƙashin ya karye bayan ƙashin ya karye kuma za ka ga guntun ƙashin kuma sun fita a inda suke. To, wannan yawanci gaskiya sai an samu likitoci an ɗanyi aiki saboda dole sai an saita ƙashin an saita guntun ƙashin ya dawo gurin yanda yake waɗannan su ne irin karaya da ake iya samu a ƙashin ɗan’Adam kenan.

To wannan shi akafi sani da rigakafi. Mene ne rigakafi? Rigakafi shi ne a samu a daƙilar da wata cuta kafun ta kai ga bayyana kanta a jikin ɗan adam shi ne rigakafi. Rigakafin nan ya ake yin shi ne? Yadda ake rigakafin nan shine ana kawo ƙwayar cuta haka a shigar dashi a jikin ɗan adam, sabida a jikin ɗan adam akwai wasu sinadaran da su aikinsu na rigakafin nan ne, so aikinsu shi ne indai wata cuta ta shigo jikin ɗan adam, su samu su ga ya za’a yi su yaƙi wannann cutar, su ga menene cutar da kuma yadda za su daƙile wannan cutar so in akazo rigakafin nan abun da ake yi shi ne; za a kawo ƙwayar cuta a shigar da shi jikin ɗan adam. Idan aka shigar da ƙwayan cutannan cikin ɗan adam to waɗannan akwai wasu tantanin halittta su suna nan a jikin ɗan adam suna ganin cutan nan ta shigo amma wannan cutan fa da ake kawowa ba ta da bata da bata da damuwa ga jikin ɗan adam sai dai su kuma waɗannan tantanin halittu suna ganin cutan nan ta shigo da waɗannan sinadaran da suke taimakawa wurin yaƙan cututtukan nan da suke shigowa cikin ɗan adam suna nan duk nan za su tattaso idan suka tattaso daga nan ne za su iya gano wani irin daga nan za su iya gano ya za’a yi su samu su yaƙi wata yanayin cutar in ta zo jikin ɗan adam to haka yake rigakafin nan. Mene ne amfanin rigakafin nan? Amfanin rigakafin nan na farko; yana taimakawa a samu a yaƙi cututtuka, na biyu; yana taimakawa waɗanda yana iya kasancewa akwai wanda yanayin jikinsa yana iya kamuwa da wata cuta sauƙi, to irin waɗannan mutanen ta dalilin rigakafin nan sai a iya taimaka masu sabida a haɓɓaka sinadaran da suke yaƙar duk wani irin cutan da zai zo jikin mutum. Sabida su ma su zamanto cewa suna a cikin shiri duk lokacin da wannan cutan ta shigo, sun riga sun san yadda za su yaƙe wnanan cutar. Wani amfani kuma na rigakafin nan rigakafi tana hana yaɗuwa cututtuka bi ma’ana da zaran an samu cuta a wani ɓa a wani ɓangare in aka fara musu rigakafi to ai sai cutar ta kasa yaɗuwa har takai ga wasu mutanen dama ba ma sukai ga samaun cutar nan. Na ƙarshe kuma da nike gani a cikin amfanin wannan rigakafin shine yana taimakawa wurin yaɗuwar cututtuka, bi ma’ana indai mutum yayi rigakafi cutan na shigowa cikinsa waɗannan sinadaran da suke jikinsa da suke yaƙan cututtuka nan sun yaƙe shi cutar ta ƙare daga nan. Kaga shi ba zai kai ga har ya kaima wani wannan cutan ba, wannan shi ne amfanin rigakafi kenan a jikin ɗan adam kenan yana da amfani sosai da sosai shi ya sa ake ake ake gayama mutane su yi rigakafin nan lokaci bayan lokaci akwai kuma yanayin rigakafi kala-kala, akwai wanda za ka ga ake ma mutum, akwai wanda kuma ita ita uwa lokacin haihuwa da ake mata take baiwa da jaririn nata shima daga nan zai iya samun wannnan rigakafi. Amma rigakafi na da kyau kuma yana da amfani sosai da sosai.

To wannan shine gwaji, gwajin da ake wa ita mace mai ciki, mace idan tana da ciki, akwai tsarin da ake yi da likitoci ke gwadata, lokaci bayan lokaci, saboda a bata shawarwari akan abubuwan da zatayi, da kuma zata kiyaye wurin samun haihuwa cikin sauƙi da kuma lafiya. Bi ma’ana, abun nan ba na mahaifiyar bane kaɗai har da abun da ke cikin nata, ana lura da shi, ana dubawa ana ganin menene ya wannan ƙwayar halittan ke girma a kwana a wuni, in akwai wani abu a samu a san yanda za a daƙile shi, in akwai wata cuta a samu a bada magani daga nan shi yana da amfani, saboda daga nan ita matar tana sanin halin da take ciki, kuma tana sanin halin da abun da ke cikin nata ke ciki. To wani lokaci, in ma akwai wani abu ma in aka lura da wani abu ma daga nan idan tana zuwa gwajin nan to shi ne ake ganewa, wannan shi ake cema gwaji. Gwaji da masu ciki ke zuwa su yi ana yin shi lokaci bayan lokaci, indai mace nada ciki tun daga farko daga ɗaukan ckin nata har ta samu ta haifa abun da ke cikin natan, to ana nan ana gwajin nan. Ana gwada ita mahaifiyar, da kuma abun da ke cikin nata, duk don a samu shi ɗan ya fito lafiya, ita kuma ta samu tayi haihuwan cikin sauƙi kuma ta samu ta haifi ɗan nata lafiya.

To, wannan shi ne shayarwa, amma idan aka samu jariri, watanni shida na farko ya zamanto cewa ana ba shi nono ne kaɗai ba tare da an ba shi ruwa ko wani yanayi na abinci nono kawai za a yi ta ba shi. Sabida idan aka samu jariri, lokacin da yake tasowa duk wani sinadari da yake buƙata na inganta lafiyan shi da wanda zai taimaka masa wajen samin lafiya to yana cikin na mahaifiyar sa. To shi yasa ake ake ba da shawaran cewa ya zamanto cewa wata shida na farko, nonon kawai ake bama wannan jaririn, a cikin nonon zai samu abun da yake buƙata na inganta lafiyansa da abun da zai da zai haɓɓaka sinadaran da suke yaƙar wata cuta da ke jikinsa, kuma ba ma jaririn kaɗai ba har ita mahaifiyar yana da amfani gare ta, sabida zai taimaka mata gurin rage nauyi bayan haihuwan, zai taimaka mata rage nauyi bayan haihuwa, kuma bayan wannan yana taimakawa ya rage [aii] rashin samuwan ciwon cutan daji haka da mata ke ɗan samu hakan, yana ɗan taimakawa wurin daƙile wannan cutar shima, kuma yana ƙara yana ƙara kusancin mahaifiya da kuma jaririn nata, sabida wannan shayarwan da ta ke yi yana ƙatra masu kusanci sosai da soasi, yana da amfani.

kada ka manta da kanka kulawa da kanka yana da amfani sosai da sosai sabida ba wanda zai kula da mutum fiye da kansa yana da amfani sosai mutum yake duba mai ya ke yi mai ya ke ci mai ya ke shiga cikinsa mai ya ke ci mai ya ke shaƙa mene ne zai inganta lafiyar sa mene ne zai inganta rayuwansa yana da amfani saboda in wani abu ya same ka yau wa zai cigaba da aikin da ka ke yi ba wanda zai cigaba da aikin hasali ma sai dai a samu wani ya zo yai aikin da ka ke yi a da saboda haka kulawa da kanka ya shafi tun daga yanayin abunda mutun zai ci tsaftace kansa tsaftace muhallinsa yanayin da mutanen da yake mu’amala da su irin abunda yake kallo kai hatta abunda ma yake shaƙa ma duk yana cikin kulawa da kan mutum yana da kyau mutum bai da lafiya ya siya magani ka da mutum ya zamanto cewa yana kuntawa da duk kayan shaye shaye ko kayan maye sai dai in mutum na haka ka ga wannan ba abu ba ne mai kyau ga lafiyan mutum ko lafiyan ɗan adam kulawa da kai yana da amfani sosai da hakan mutum ya zamanto cewa yana kulawa da kan shi yadda ya kamata kar ka sake ka zamanto cewa ka bar kanka haka nan don in ka bar kanka haka nan wani abu zai iya samun ka

Wannan za mu yi magana a kan amfanin tafiya. Tafiya yana da amfani sosai da sosai a jikin ɗan Adam. Daga cikin amfanin zan lissafa wasu daga ciki. Na farko yana taimakawa jini ya ke gudana da kyau da kyau yadda ya kamata a jikin mutum. Za ka ga yanayin da jini ke gudana daga zuciya har ya zagaye duka jikin sa, zai zamanto cewa yana ƙaruwa a jikin ingantacciyan kamala yadda ya kamata. Na biyu kuma yana taimakawa mutum ya rage nauyin jikinsa. Idan mutum ya yi nauyi sosai zai iya rage nauyin jikinsa ta dalilin yawan tafiyan nan a haka. Na uku kuma daga cikin amfanin tafiyan, yana ƙara kazaffa wasu sassa daga cikin jikin mutum kaman ƙafafunsa, da ƙugunsa, da bayansa, da zai ji ya ƙara musu ƙarfi sosai sa sosai sabida yawan tafiyannan da yake yi. Daga cikin amfanin tafiyan nan, yana rage samuwar cututtuka. Wasu cututtuka kaman ciwon siga da saransu. Idan mutum yana yawan tafiya shima yana ƙoƙarin rage waɗannan cututtuka, yana rage samuwar cututtukan nan, kuma wani amfani daga cikin amfanin tafiya shi ne yana taimakawa gurin mutum ya samu bacci mai kyau, sai ya ji ya samu bacci mai daɗi idan yakasance yana tafiya. Kuma ban da ma wannan ma har ga lafiyar ƙwaƙwalwan mutum, tafiya yana da kyau don yana taimakawa ya rage wa mutum faɗuwar gaba, ko yaji abu na damun su haka, ko ya ji hankalinsa na tashi kan wani abu da zai faru ko wani abu da ya faru. To yawan tafiya yana rage waɗannan abubuwan. Kuma Kaman a wannan hoton za ka ga abokai ne guda biyu ke tafiya. Yawan tafiyan nan ma idan kana yi da mutum, ko abokin ka yana ƙara muku alaƙa da danƙon nan na abokantakan, ko soyayya. So idan ka duba abun za ka ga yawan tafiya yana da amfani sosai da sosai.

um wannan hotan da muke gani hoto ne na wata dattijuwa da wata ma’aikaciyan lafiya da ke ƙoƙarin ba ta kulawa daga gidanta, um wannan ana san waɗansu gidauniya dake aikinsu kenan da kulawa da marasa lafiya da kuma irin dattawa, haka da suke buƙatan agaji a lokacin shekaru a lokacin yawan shekaru aikinsu kenan. um Amfanin wannan shi ne mutum daga gidansa zai iya samun duk wani kulawan da in ya je asibiti zai samu, um wasu daga cikin amfanin wannan abun shi ne waɗansu sun fi samun saurin warkewa idan suna nan daga gidansu wasu kuma in suna gida akwai ‘yan uwansu suna nan zagaye da su za su taimaka musu kuma haka yana ƙarfafa musu wurin samun saurin warkewa daga wannan ciwon dake damunsu kuma daga cikin amfanin wannan kuma ana dan samun kuɗin da ake kashewa yana sauƙi akan in za ai ta zuwa asibiti tunda in za a je asibiti za ai kuɗin mota na zuwa asibiti, za a yi kuɗin gado da sauarnsu. Amma wannan bai fi a ce za a biya ita ma’aikaciyar lafiyar da take zuwa ita ce za ta zo tai abun da za ta yi ta duba wannan mara lafiyan ta duba ya yanayin warakan nata da sauarnsu, ana samun sauƙi akan haka sosai da sosai kuma wannan kulawar akwai shi kala-kala. Akwai wanda ake samun ma’aikaciyar lafiyar masu taimakawa likitoci a asibiti su zo su duba wannan mara lafiyan yawanci amfi amfani da wannan idan ciwo ne haka ko kuma a ce an yi wamutum aiki yana ƙoƙarin warkewa daga wannan aikin, wannan aikin da aka masa shi ne ake amfani da irin wannan mutanen. Akwai waɗanda kuma su nasu kulawar ga irin dattawa ne haka masu yawan shekaru wurin taimaka musu in sukai bayan gida a wanke musu wurin wanka da sauransu haka duk wani kulawa na abubuwan da ba sa iya ma kansu sai su zo su taiamaka musu subasu wannan kulawar yadda saboda yawan shekaru ana samun kuma waɗanda su kuma nasu sun fi shahara ne akan waɗanda suke da matsala irin ta shaye-shaye ko amfani da kayan maye. To, su waɗannan za su rinƙa zuwa gida za su riƙa ba su abincin da ya kamata su ci za a rinƙa kulawa a rinƙa ba su shawarwari., ahaka-ahaka har a samu sauƙi su fita daga wannan ibtila’in da suke ciki na shaye ko amfani da kayan maye. Akwai kuma waɗanda ake samu da sola su sun fi shahara ne a wuraren da yara da jarirai haka saboda akwai wasu suna iya zuwa da matsala haka na lafiya haka sanda aka haife su to su kuma waɗannan mutanen su za su zuwa gida suna kulawa da su, su ba su magungunan da ya kamata ahaka-ahaka har su samu su fita daga wannan ciwon da suke ciki to wannan shi ne.

To wannan shi ne sanda ake fara ba ma yaro abinci, abinci da aka fi shahara da su wanda har manya ke ci bayan ya kai wata shidda. Dama in aka samu jariri watanni shida na farko, nono ya kamata ake bashi sabida duk wannan abun da wannan jaririn yake buƙata akwai shi a nono. Duk wannan sinadara na gina jiki. To da zaran jaririn ya kai wata shidda, se a ɗan fara bashi abinci, sabida a cikin abincin nan sabida a cikin abincin nan ana samun sinadaran da suke gina jiki, kuma irin abincin da ake so ake basu, ya zamanto cewa akwai abinci wanda ya shafi irin ganye da irin kayan itatuwa Irin kayan marmari haka da abun da ya shafi kaman madara haka da sauran su. Kuma ana basu abincin sai ake caccanzawa, ba wai kawai abincin kala ɗaya kawai za’a basu A’a ake haɗa musu abincin sabida abincin nan ake samu duk wani abubuwan da ake buƙata na gina jiki. Kaman abun da zai sa ƙashin su yayi ƙarfi, kuma abun da ze taimaka mu su wurin sanda da suke girma yayin da suke girma, ya zamanto cewa sun samu jikin su ya fita sosai, kuma amfanin abun nan ze sa yaro ya koya cin abinci. Yaro ya zamanto cewa yana cin abinci da kyau um ba wai zai zamanto cewa irin yana zama da yinwa haka ba. Sabida in yara suna zama da yinwa, matsala ne, kuma ba a sani domin in an fara ba ma yaro abinci ba shi zai sa a dena ba shi nono ba.

To wannan ana zancen keɓantuwa a lokacin da mutum ke da wata cuta. Cutan da take da yaɗuwa a tsakanin mutane. Na farko abubuwan da ya kamata mutum yayi idan yana da wannan cutan da ke da yaɗuwa a tsakanin mutane, na farko ya zamanto cewa yana yawan wanke hannunsa sabida hannu na ɗaya daga cikin wuraren da suke iya riƙe ƙwayoyin cuta, ya wanke hannun sa, ya wanke hannun sa da sabulu da ruwa mai gudana. Yana da amfani sosai. Na biyu kuma a zamanto cewa yana goge wurare ya ke goge wurare da tsumma da ruwa da irin sabulan nan da suke kashe ƙwayoyin cututtuka haka a guri, sai kuma shi mai wannan cuta ko wannan damuwan, ya zamanto cewa yana yawan shan ruwa, yana taimakawa sosai da sosai. Sai kuma amfani da irin sabulan nan da suke kashe ƙwayan cuta, shi ma yana da amfani ake amfani da su wurin goge hannu da wanke hannu. Sai kuma ya zamanto cewa mutum ya na bada tazara a yayin da yake tare da mutane, ko kuma yana tare da mutum kar ya zamanto cewa ya je ya mannu da mutum a'a. a ɗan ba da tazara haka ko. Sai kuma ya zamanto cewa iska na gudana a inda mutum yake a buɗe taga iska yake shiga iska yake gudana yadda ya kamata. Sai kuma kada mutum ya je ya ke miƙa hannu saboda wannan hannun na sa, yana iya kasancewa akwai kwayan cutan a hannunsa. Idan yaje ya gaisa da wani, wancan da ya je ya gaisa da shi, shi ma in ya je ya karɓi gaisuwan bai sani ba, yana iya zuwa ya kai hannun baki, ko ya kai ido ko wani abu, daga nan shi ma ya samu wannan cutan, kuma yaɗuwar ne ba a so. Sai kuma da so samu ne idan mutum yana da wannan laluran ya ma ɗan keɓanta da mutane ya daina yawan shiga mutane, sabida yawan shiga mutanan nan yana saka waɗannan mutanan a hatsari ta yadda suma suna iya kamuwa da wannan cutan.

To nan ana maganan matsalolin da ana iya fuskanta ko ake samu a yayin da mace ke shayar da jaririnta. Ana iya samun wasu matsaloli ne a yayin da mace ke shayarwa, na farko ana samun ƙarancin yaɗuwar wannan madaran, ko nono, kuma yawancin wannan yana faruwa sabida dalilin rashin shan ruwa isasshe, ko kuma gajiya haka a gurin matan kenan ita mahaifiyar kenan. Sai kuma ana iya samu akwai lokuta ana iya samu na wannan ya zamto ya cika sosai, in ya cika sosai haka ma na ba da matsala wurin shayarwa, ko kuma a samu ɗan baki baki nan kan nonon inda nonon zai fito ya zamanto cewa ya rife ko kuma ya samu matsala, in ya samu matsala shi ma yana iya sa mace ta samu damuwa sosai gurin shayarwa. Ko kuma ana samun lokacin da shi jaririn harshen nasa ka ga yana mannuwa da ƙasan bakinsa idan yana mannuwa da ƙasan bakinsa, to zai ba ta matsala wurin shayarwa, shi ma yana kawo damuwa wurin shayarwa. Akwai kuma irin na abubuwan da suke kawo irin wannan abun wani y ace wasu matan in sukai aiki na nono haka, wani zai ce yana kawo damuwan, wasu kuma gajiya ne da irin tsoro haka da tunanin haka da sauransu shi ke haifar musu da wannan abu. Kuma akwai yadda ake yi wurin gyara abun nan to wasu kuma za ka ga suna amfani da bab naki na wurin zuƙo nonon nan, in aka zuƙo nonon in ya so sai a ke ba yaron a hankali daga baya. Kuma in ana so a samu lafiya ko warakan wannan abun, ana samun masana na wannan ɓangaren ko kuma a samu mutanen da za ka samu akwai waɗanda in aka zauna sai su ke ba mata shawarwari akan yanda za su kasance a wannan yanayin, to duk yana taimakawa.

Toh wannan shi ne ya yin da ake ƙoƙarin canzawa mutum kalan abinda yake ci. Mutum ya samu ya dena cin abubuwan da suka shafi suga da duk abubuwan nan na abinci irin su shinkafa ,su tuwo da sauran abinci nan da ake ci. To in aka mutum ya dena cin wadannan me zai riƙa ci? Sai ya samu meke cin abincin daya shafi irin su ganye da su kifi su kaza haka da sauransu domin su suna taimakawa. Yawancin amfanin wannan anama mutane, ana ba mutane shawara su rinƙa cin irin abubuwan nan saboda yana taimaka wajen rage nauyin jiki, idan mutum jiki ya yi nauyi da yawa ko kuma idan kitse yema mutum yawa a jiki sai ya rinka amfani dashi, kuma amfaninsa kuma banda wannan yana taimakawa wurin rage yawan suga a jiki, sigan dake jikin mutum ya ɗan ragu hakan don wasu suna dan fama da ciwon suga, idan suna fama da ciwon suga suma ana basu shawaran su rinƙa cin irin wa’innan abubuwan. To ya yin da mutum ke wannan zai guji irin duk wani abincin daya shafi irin su suga da irin su ehh, irin su lemo haka, lemun nan na kwalba da sauransu duka da ake sha da dai ze ƙara musu suga a jiki dai, ba zai rika amfani dasu ba, sai a koma rinƙa cin duhu, abubuwan da suka shafi su alaiyahu su kwai, kayan marmari da sauransu, duk abubuwan nan suna taimakawa. Kuma akwai kala kala yadda ake abun nan wanda ake ba mutane shawara yadda za su riƙa amfani dashi.

Wannan rana ne da ake tuni da zazzaƃin cizan sauro. Kuma a duniya, ana yin shi a kowani shekara, kowani shekara idan ranan nan ya zagayo, akan samu masana na kiwon lafiya da za su zo su yi magana a kan abubuwa daban-daban da suka shafi matsalolin da ake fama da su da zazzaƃin ciw; cizan sauro. Kamay yadda ake iya magance su, yadda za a samu mutane su samu magungunan su da yadda ake daƙ; daƙilad da su. Yadda ake iya kwaƃan shi kafin ma abin yai tsanani haka da sauran su. To, a shekaran nan da ya gabata, abin da aka duba a wannan taron, an duba yadda za a yi a tsananta faɗa da wannan zazzaƃin cizan sauron da ya shahara a Nahiyar Afirka, sabida an fi fama da wannan abin kuma abu ne wanda an yi lissafin cewa, wannan zazzaƃin cizon sauron nan yana kashe mutane da dama. Mutane da dama suna fama da shi sabida a wancan shekaran alƙal; alƙaluman sun nuna cewa, mutane kusan casa'in a cikin kaso ɗari idan suna rashin lafiya ko kuma suna fama da rashin lafiya, yawanci zazzaƃin cizon sauron nan ne ke damun su. Shi anfanin shi kenan, yawanci to idan aka tarun, a ranar ana maganganu ne a kan du yadda za a samu cigaba. Kuma za a nuna cewa ga anfanin daƙilad da wannan ciwon.

Na’am, a nan ana maganan al’ada ne na mata, wanda aka fi sani da jinin haila. Wannan al’ada ne wanda Allahu Subhanahu wa Ta’ala ya halicci mata, haka suke. Kowane wata, akwai lokacin a watan da suke fitar da jini daga jikinsu. Wannan jinin, dalilinsa saboda ya fitar da duk wani cuta da ke jikinsu da kuma wani abin da zai dame su a jikinsu. To a nan, ni ina so in yi magana ne a kan yadda mace za ta kula da tsaftan da kuma lafiyan jikinta a lokacin da take jinin al’adan nan nata. Na farko, abin da ya kamata a ce mace ta kula da shi a lokacin da take jinin al’adan nan, ya zamanto cewa ta samu ƙunzugu, take amfani da shi. Ƙunzugun nan shi zai riƙa shi zai riƙa karɓan jinin nan, a lokacin da jinin ke fita. Ka ga jinin ba zai ke taɓa jikinta kuma ba zai ɓata kayan jikinta ba, ta dalilin ƙunzugun nan. Na biyu kuma, idan aka yi amfani da ƙunzugu, ake yar da shi ko ake zubar da shi ko yadda ya kamata, ba wai a zubar da shi ko ina, irin yadda zai cutar da mutane, saboda ai jinin da ya zuba a jikin ƙunzugun nan, jinin cuta ne. So, saboda haka yana da kyau a zubar da shi yadda ba zai, cutan nan ba zai dawo ga mutane ba. Na uku kuma, mace ta zamanto cewa tana wanke hannayenta da ruwa mai gudana da kuma sabulu, ruwa mai tsafta mai gudana da kuma ruwan sabulu. A lokacin da ta yi ta’ammuli da ƙunzugun nan nata ko kuma ta je kusa da jinin nan nata sabida hannun nan nata zai iya taɓa wani cuta kuma in ta je ta taɓa wani sassa daga jikinta zai iya, cutan zai iya komawa wurin ko kuma ƙwayoyin cutan suna yawo a wurin. Sabida haka yana da kyau take wanke hannayenta. Sai kuma na huɗu kuma ya zamanto cewa tana wanka sosai yadda ya kamata, saboda kiyaye warin jiki da sauransu haka. Kuma daga cikin matsalolin da mata ke fuskanta a yayin da suke wannan jinin al’adan, wasu mata suna gudanar da ba su samun ƙunzugun nan yadda ya kamata. Wasu kuma za ka ga inda suke babu isasshen ruwa ko kuma ruwa mai tsafta. Wasu kuma ba su samun ilimantarwa yadda ya kamata, irin na wayar da kansu a yadda za su kula da kansu a lokacin da suke jinin al’adan nan. Wannan dai kaɗan daga cikin yadda mace za ta kula da tsaftanta da kuma lafiyanta, a lokacin da take jinin al’ada.

to wannan abinda ka ke gani ana magana ne kan lalura ne wanda ya shafi mata lalura ne wanda idan mace na jinin al’adan na ta jinin yai ta zuba har ya wuce kwanakin da aka ƙayyade ko tunda yawancin al’adan mata bai wuce kwana bakwai haka to idan aka ce jinin yai ta zuba yai ta zuba har ya wuce wa’innan kwanakin to shine wannan yanayin ko kuma wannan laluran kuma yana faruwa da wasu mata daga cikin abun da yake kawo wa’innan abun wani lokacin ciwo ne mafi’akasari ciwo ne ko kuma yana iya kasancewa akwai abun da ya ke da ya fito ko kuma yake ƙoƙarin fitowa a mahaifan na ta wanda bai kamata a ce yana lokaci da aka samu irin abincin ya na kawo irin wannan matsalolin waɗansu matan kuma hakanan yanayin jinin na su ko kuma yanayin al’adan na su ya canza yai ta zuwa musu a haka amma yawanci ciwo ne ko kuma cuta kuma wasu kuma abun zai zo yawanci abun nan yadda yake faruwa za ka ga wani lokaci jinin yana iya zuwa da ƙarfi sosai da sosai ko kuma yai ta zubowa bai ƙarewa to kuma in abun na faruwa haka yana sa musu gajiya haka wasu matan da suke fama da wannan abun za su ke jin gajiya kuma abun za su ga irin ba su jin daɗin jikin su haka saboda hankalin su ma ba zai iya kasancewa wanda su ke akwai yanayin yanda ake samun mafita daga cikinsu ana iya musu aiki waɗansu kuma ana iya ba su shawara su riƙƙa motsa jiki suna don motsa jini haka kuma waɗansu kuma ana iya ba su shawarwari irin na masu ciwon siga irin dai na abincin da za su ci da sauran su kuma abun lalura ne ko kuma matsala ne da ta shafi ‘ya’ya mata da suke jinin al’ada

To wannan lafiya ne da ya shafi kawkwalwa yanayin yanda jikin ɗan’Adam yake kowane sassa na jikin ɗan’Adam yana buƙatan kulawa domin idan aka samu rashin kulawa za a iya samun matsalla. Hakazalika, hankalin mutum hankulanmu da kuma kwakwalwanmu wanda shi ne babban sinadarin da ke taimakawa wajen tunani da kuma yanayinmu shi ne kwakwalwan namu to shi ma akwai yanayin lafiyansa, akwai yanda ake inganta kiwon lafiya da kwakwalenmu da kuma hankulanmu, waɗansu za ka ga suna zama haka amman suna fama da damuwa za su iya hawan jini ko kuma yawanci, amma abun da ke haifar da wannan tunani ne mutum zai ta tunani me zai kasance, mene ne ba zai kasance ba, ko kuma akwai abun da ke ba ma mutum tsoro. To, amafi akasari, alkalima sun nuna cewa mutane da dama mafi akasari matasa suna fama da damuwa da ya shafi hankali ko kwakwalwa sabida yawanci suna yanayi ne ko kuma lokacin da suke tunanin za su yi nasara ko ba za su yi nasara a rayuwa ba, sabida haka yana da kyau lokaci bayan lokaci mutum yake ƙoƙarin hira da masu kiwon lafiya waɗanda masana ne ta ɓangaren hankula da kuma kwakwale suke zama da shi su ji mene ne matsalan nashi da kuma yanda zai inganta wannan lafiyan ko kuma lafiyar tunaninsa da kuma kwakwalwansa abun da ya shafi wannan lafiya.

To, wannan muna magana ne a kan waɗansu abubuwan da aka camfa da lokacin sanyi. Za a ce idan lokacin sanyi ne, mutane suka fi kamuwa da mura, mutane sun fi fama da tari, mutane sun fi yin zazzaɓi da sauransu. Amma yadda ake nunawa, ana nuna kaman ai yanayin sanyin ne ke janyo haka. Amma idan aka duba, ta ɗayan ɓangaren, ba wai yanayin sanyin ba ne ke janyo haka. Abin da ke janyo haka shi ne, abin da ke janyo mura da su tari da sauran cututtukan da ake fama Abin da ke janyo haka da su lokacin sanyi, ya shafi, ya shafi ƙwayoyin utan da suke yawo ne, ba wai yanayin sanyin ba ne yake janyo haka. Tun da dai an san cewa in ana sanyi, yana kasancewa mutum, yana tunda lokacin ka ji ko ina ya yi sanyi, ko ina ya bushe, ana za a ke cewa, za a ce jini bai gudana sosai yadda ya kamata, za a ce, za a ce ababen nan da suke cikin mutum ko kuma jinin mutum da suke haƙan cututtuka za a ce sun yi rauni ba su da ƙarfi sosai, sabida haka zai iya kamuwa da wata cuta, za a iya cewa sabida yanayin iskar da ake yi, da ake shaƙa, za a iya cewa tunda iskan ya bushe, abin da yake awo mura da sauransu. Amma kuma abin da ya kamata a sani shi ne, ko da ana sanyi, ko da mutum zai jiƙa kansa ya fita waje, wannan fa ba shi zai sa ya kamu da sanyin nan. Sai dai a ce, in misali a ce mutum yana rashin lafiyan ne, to dama yana da zazzaɓin nashi kuma ana sanyi, ya je, ya jiƙa kansa da ruwan sanyi, ya fita,, to za a ce, wannan zai ƙara masa zazzaɓi. Amma ba dai a ce wannan yanayin sanyin ne ya janyo wannan zazzaɓin. Wasu kuma za su ke cewa, idan ana sanyi ba a so a riƙa zama da waɗanda suke da mura da sauransu. Amma waɗannan duk camfe camfe ne dai. Wannan shi ne.

Wannan ya shafi ciwo wanda aka fi sani da ciwon ƙwaƙwalwa ko kuma ciwon hankali. To a nan, muna so ne mu yi magana a kan wasu camfe camfe da ake yi a kan wannan ciwon da ta shafi ƙwaƙwalwa ko kuma na hankali. Daga cikinsu na farko, waɗansu na ganin cewa idan mutum yana da ciwo na ƙwaƙwalwa ko kuma na hankali, kaman rauni ne a gare shi. Amma ba haka ba ne, wannan ba rauni ba ne, tunda ciwon hankali ko kuma na ƙwaƙwalwa kaman ciwo ne na zazzaɓi ko kuma ciwon hanta ko kuma ciwon zuciya ko suga da zai iya samun kowa. Abu ne wanda zai iya samun kowa da kowa. Bi ma’ana, wannan ba wai za a ce, sabida mutum yana fama da wannan laruran, za a ce yana da rauni. A’a, ba wani zancen rauni, zancen rauni bai taso ba. Na biyu kuma, ana ganin cewa, kaman waɗanda suke fama da ciwon hankali ko kuma rashin lafiya na ƙwaƙwalwa gani ake kaman za su iya yi ma mutum duka ko su ji ma mutum ciwo ko su iya kashe mutum da sauransu, a’a wannan duk ba shi ba ne, yawancinsu kuma za ka ga ba su ma da wani, ba su da wani tashin hankali ko kuma a ce yanayin da za su iya ji ma mutum ciwo ko su yi ma mutum rauni. Daga ciki kuma ana ganin cewa, kaman rashin lafiya ta ƙwaƙwalwa ko na hankali kaman ba abu ne da ta shahara Abu ne wanda sosai ya shahara sosai da sosai, mutane na fama da shi, sai dai mutum bai je kusa ba ko kuma bai bincika ba. Daga ciki kuma, gani ake kaman idan mutum yana da wannan mas’alar ko kuma wannan laruran, gani ake kaman ya samu ci baya a rayuwa, ba zai iya yin komai, a’a, wannan ba haka ba ne, yawanci za ka ga mutum zai iya yin wani abu daban kuma ba wai sabida yana da wannan laruran za a ce ya samu ci baya ba. Daga ciki kuma wasu gani suke kaman shekaru na ja, a’a, wannan ya wuce zancen shekaru, kowa ma na iya kamuwa da wannan abin, to, idan yadda ake yi shi ne mutum ya fahimtar da kanshi, ya wayar da kanshi a kan ga abin da ake ciki, ya san cewa, ciwon rashin lafiya ko rashin lafiya na ƙwaƙwalwa ko na hankali, ba wai ƙarshen duniya ba ne kuma ba wai sabida mutum na da shi, ba zai iya yin komai ba, a’a, akwai abubuwa da dama da mutum zai iya yi duk da yana da wannan larurar. Kawai larura ne wanda zai iya samun kowa da kowa. Sai dai fatan wanda yake da shi, ya samu lafiya, wanda kuma shi bai samu ba, a nima kiyayewa daga samun wannan cuta ko kuma wannan ciwon, amma ba wai rauni ba ne ga mutanen da suke da shi.

To wannan hanayi ne um da ƙasa ke ɗuka na inganta lafiyan ma’auratansu da kuma yana yin yadda suke haihuwa da kuma abubuwan da suke haifa na jarirai da kuma ‘ya’yan nasu daga cikin anfanin abin nan shine gwamnati na ƙasa na ka na wayar da kan mutane, ko suna ba su abubuwan da suke buƙata na um abin da za su anfana da shi na tazaran haihuwa da kuma yanda za su kula da kansu da kuma yanayin yawan gidajen nasu ko kuma yawan ‘ya’yan nasu. Amfanin abin nan shi ne domin a rage yawan mace-mace na jarirai da kuma mata masu haihuwa, sabida za a san lokacin da ya kamata a ce um mace ta haihu takan ɗauka wani cikin sabida ɗan cikin kar ya zubo, ya sa kamata damuwa ko abin da zai cutar da ita daga ciki kuma ana iya samun gwamnati ta samu wa’yanda suke wayar da kan mutane. Sabida wasu mutane rashin wayar da kansu ko kuma rashin ilmantarwa akan tazaran haihuwa, yana kawo matsala sabida idan ba su san yanda za su abin nan wadansu idan suka je sukayi abin yana iya komawa wani damuwa ko kuma wani tashin hankali domin a kiyaye wannan, shi ya sa ƙasashe ke kasancewa suna kenan domin su faɗakar da mutane su wayar da kan mutane su kuma basu abubuwan da suke buƙata na daga magani, kulawa da kuma duk wani abubuwan da suke buƙata da zai taimaka musu wurin tazaran haihuwa dan yadda yaran nasu za su zo yadda za a ba ma yaran ingantaccen tarbiyya da kuma ilimi yadda ya kamata.

Na’am a nan ana maganan sanin rigakafi waɗannan ababe ne waɗanda suke cikin ɗan’Adam su aikin su domin su tare duk wani cuta ko wani abun da ze zama damuwa a jikin ɗan’Adam su yanzu a nan ana ganin mene ne abun yi da ze bunƙasa waɗannan ababan da suka zaman to rigakafin su ne a jiki mutum ko kuma tasirin rigakafin da jiki ɗan’Adan. Idan mutum yana so ya inganta wannan abun, abun da yaka mata ya yi na farko shi ne ya zamanto cewa yana shan ruwa ishashe, mutum ya zamanto yana shan ruwa yadda ya kamata da so samu ne shi ne mutum ya sha ruwa a rana kaman kofi takwas zuwa tara zuwa goma haka ya ishe shi a cikin sa ban da wannan ya zamanto cewa yana cin abinci da yawa ya ci abinci da yake da sinadarai irin na su kifi da kuma su kayan marmari, haka suma suna taimakawa da kuma irin abincin da suka shafi ganye-ganye da kayan hatsi suma suna taimakawa sosai. Na biyu kuma mutum ya zamanto cewa mutum yana ɗan motsa jiki yana motsa jikin nan koda tafiya nema ya wadatar na irin minti talatin haka, koda minti talatin ne ma a rana ya ishe mutum domin mutum idan yana motsa jininsa yana motsa jiki yana taimakawa domin gyara waɗannan sinadarai da suke jikinsa suka zamanto tsirin rigakafi dake jikin ɗan’Adam. Se kuma na ƙarshe mutum ya zamanto cewa yana samun bacci ishashen shi ma bacci yana taimakawa, baccin nan idan mutum ya samu bacci kaman a ce na awa bakwai zuwa tara haka cikin dare shi ma yana taimakawa sosai domin inganta wannan ababen.

Na’am! A nan ina so ne in yi magana a kan alamu guda biyar da za a iya gane cewa mace tana naƙuda. Bi ma’ana, haihuwa ya kusan zuwa mata ke nan. Daga cikin alamun, ana samun kamar ciwon mara haka, za ta ji maran nata na rirriƙewa sosai da sosai, yadda wani lokaci idan haila zai zo musu, yadda suke ji, to haka za ta yi ta ji, ta yi ta ji, ta ji daga maranta kamar yana rirriƙewa haka yana mata ciwo. Alama kuma na biyu shi ne, suna, mace tana iya samun ciwon baya haka, ta ji bayanta na ciwo tun daga bayanta har zuwa ƙasan ƙafafunta haka, zuwa cibinta haka, za ta ji kamar ana soka mata abu haka, wani zafi haka za ta iya ji. Daga cikin alamun kuma na uku, ana iya samun jini, a ga kamar jini ya ɗan fara fitowa kaɗan-kaɗan, shi ma alama ne na cewa mace ta kusan shiga naƙuda ke nan. Daga cikin kuma na huɗu, akwai wani wanda kamar wani gudan jini ne haka, kamar abin da yake tare mahaifan ke nan, idan ya tashi fita haka, shi za ka gan shi, za a ga abin kamar jini ne wanda ya taru ya daskare haka, ko kamar majina-majina haka, za a ga ya fita. Daga ciki kuma akwai wanda kuma wannan da kamar ƙwaƙwalwansu ne haka yake faruwa da shi. In dai mace ta kusa samun naƙuda, daga cikin alamun kuma, za ka ga tana da ƙoƙarin gyara gida ana shirye-shiryen zuwan ɗan da sauransu. To, waɗannan alamu ne guda biyar da ke, ake iya gane cewa lallai mace ta kusa shiga naƙuda.

Na’am bacci bacci yana da amfani sosai a rayuwan ɗan adam, saboda haka a nan zamu yi magana a kan abubuwa guda biyar da zasu taimaka su inganta baccin mutum a yayin da yazo zai kwanta, na farko idan mutum zai kwanta yana da kyau a dan kiyaye irin abu mai haske kamar fitila ko hasken waya ko na abubuwan da ake amfani da su na zamani na zamani da abubuwan da zamani suka kawo amma dai a guji wuta saboda idan wuta na haska idon mutum ko yana haska mutum zai sa kwakwalwan sa ba zai fitar da abubuwan da ya kamata ace ya samu kwanciyar hankali a yayin da zai bacci, na biyu kuma yana da kyau mutum ya samu guri wanda akwai natsuwa ba hayaniya saboda haka zai taimaka mutum ya samu natsuwa sosai wurin bacci nasa, na uku kuma mutum ya samu ya guji irin abubuwan da suka shafi kayan maye haka kamar giya da sauran su, worse giya yana taimaka ayi bacci amma dai yana ɗan hana mutum ya samu sukunin bacci da giya, sai kuma daga ciki abun da ya kamata ya guji shi ne irin shayin nan na koffi, shi ma shayin can na koffi shima yana da sinadaran da suma suke ɗan hana yanayin baccin mutum, daga ciki kuma yana da kyau mutum ya samu yadda zai tsara yanayin baccin nasa ya samu tsari mai kyau, ya san cewa daga karfe kaza zuwa karfe kaza zai kwanta waɗansu kuma idan suna jin waƙa zai taimaka masu wurin samun bacci mai kyau, wasu in suna jin waƙa suna ɗan karanta littafi yana taimakawa a samu bacci mai ɗan kyau, na karshe da zany i Magana akai shi ne wanka idan mutum ya samu yayi wanka da ruwan ɗumi haka shima yana taimakawa ya samu bacci mai inganci mai kyau.

A nan zamu yi magana ne akan waɗansu abubuwa guda shida da zasu taimaka gurin inganta baccin mutum domin bacci yana da amfani sosai ga jikin ɗan Adam, da farko yana da kyau mutum ya samu lokacin da zai sawa kansa wannan lokacin na bacci ne, bi ma’ana yadda ake sa alamar cewa ga lokacin da mutum yake son tashi to ya samu alamar na baccin shi ma, ya zamanto cewa idan lokacin baccin ya yi mutum ya yi shi ne mai kyau, ya samu ya kwanta a yadda ya kamata, na biyu kuma mutum ya guji haske domin haske zai iya hana shi samun bacci mai inganci, da so samu ne ya ɗan samu guri mai duhu, a samu a kasha fitilu a samu guri da duhu duk ma abin yana damun mutum, mutum ya dan samu abu ya sa a idon shi ya ɗan rufe saboda ya samu duhu domin duhun nan shima yana taimakawa wurin samun bacci mai inganci, na uku kuma ya zamanto cewa yanayin gurin da mutum zai kwanta akwai ɗan sanyi-sanyi akwai ɗan iska domin idan akwai ɗan sanyi-sanyi akwai ɗan iska mutum yafi samun bacci da zai daɗe yana yi cikin inganci, domin wani lokacin idan mutum yana bacci a guri mai zafi bai samu bacci isasshe kamar idan ya kwanta a gurin da akwai sanyi-sanyi, na hudu kuma mutum ya guji abubuwan waya kallace-kallacen waya ko talabijin shi ma mutum ya guji irin abubuwan can saboda hasken su ma zai taimaka yake damun baccin na su, na biyar kuma wani lokacin mutum zai kwanta yaga baccin yaki zuwa, to kada mutum ya zauna haka nan yace yana jiran baccin tunda jikin ya rika ya saba da wannan gadon nasa ko gurin kwanciyar nasa sai mutum ya ɗan tashi ya ɗan yi tafiya biyu su aikace-aikace haka kar ya dawo sai baccin ya dawo sai baccin ya zo masa idan baccin ya zo masa sai yazo ya kwanta, na karshe kuma wanda ma anyi maganan shi a baya shi ne a guji kayan maye a guji kayan maye saboda shi ma suna da tasiri a baccin mutum, idan mutum ya dan guje su yafi samun bacci mai inganci mai kyau, wannan shi ne.

A nan ina so nayi magana ne akan kayan maye ko kuma giya da ilolinsa akan lafiyan ɗan adam, giya yana da illa sosai ga yanayin ɗan adam da lafiyansa da jikinsa, daga cikin ilolin da mai shan giya yake samu shi ne, wanda ya zamanto yana shan giya ko ya saba da wannan abin idan ya sha giya ya yi tatir ya je ya ɗebi kayan mayansa, to in ba ayi sa’a ba yana iya samun hatsari wannan hatsarin sai yasa yaji ciwo ko mutum ya rasa rai saboda a lokacin mutum ya fita hayyacin sa kuma mutum yace zai je ya yi tuki haka, to wannan zai iya janyo hatsari da zarar mutum ya yi hatsari, kuma sai kaji ana maganan rasa rayuka ko wani abu, daga ciki kuma yana gurɓata huhun ɗan adam da huhunsa da kuma kodansa, duk irin abubuwan da suke cikin jikin ɗan adam aikin su daban ne na tace duk abubuwan kazanta da suka shiga jiki, to idan mutum ya zamanto yana yawan shan giya to zai iya yi wa waɗannan ababan illa, daga ciki kuma mutum zai iya samun ciwon daji saboda yawan shan giya, domin idan abin yazo ya taru zamo wani ciwo daga nan sai ya zamo ciwon daji akasa samun mafita, daga ciki kuma masu amfani wannan abun yana damun ƙwaƙwalansu bi ma’ana zaka ga mutum kaman yana da lafiya amma zaka ga kullum yana cikin damuwa yana cikin tsoro, in baya wai sha giyan can ba zai iya samun sikuni ba da sauran su, to da zarar mutum ya zama kadai an taɓa lafiyar ƙwaƙwalwan sa kenan, to wannan kaɗan daga cikin illolin da giya ke da shi kenan saboda haka yana da kyau saboda lafiyar ɗan adam da kuma lafiyar hankalinsa da ƙwaƙwalwansa, yana da kyau mutum ya kuji amfani da irin waɗannan kayan maye da kuma giya, wannan shi ne.